Abaana nga bali mu kkubo era nga wano bava mugga beetisse obudomola ku mitwe gyabwe ate omu ayina akagaali era nga ku kkaliya yaako asibyeko ebidomola. Abaana bano bali bataano mu nnamba. Emabbali gaabwe waaliyo ennimiro ya kasooli era nga mu kkubo mwe baayita emabbali waalyo waaliyo obuti obuliko obukoola obwa kiragala.

Embogo nga nzirugavu mu ndabika era nga ziri nnya mu nnamba. Emu ku zo eyimiridde mu mazzi ate ku mukono ogwa ddyo embogo bbiri ziri mu kulwana nga bwe ziwanise n'emikira mu bbanga ate emabbali waazo waliyo omuddo gwa kiragala mu ndabika.